Sheba n cheni sheli polo bɛ gbibi la sona ni bɛ niɛma do'so ŋun be tooni maa zaŋla o niɛma maa n gbaagi o gbiaɣu ka sona be dipuuni ŋun mee pa o zuɣu maa zaŋla baaji n gbibi adaka nima pam ka di be o nyaanga ka di zaa gbabi o gbiaɣu.

alɛɛpilɛ nim paana ka niriba yi silimintɛŋa paana be shɛeila alɛɛpilɛ maani di ni paɣ' so ŋɔ bɛ tuuni lihirila kamara maa ka niŋ do bayi bayi ka bi min paɣ' so mi min o biya china ka o bimaa gbabi bɛɛbɛ

Silimiinsi shitɔɣu puuni kabi kohiri bin yara.so dala ɔbinyera n zaŋ niŋ toroko puuni ndaara. ŋun da kam zaa zaŋdi la ɔbin yera niŋdi toroko puuni. doni la nɔɔse mat kaye liiga yelɔw. kaso jinjam black ka ɔbiibe ɔnyaaŋa. ka ɔnuhipa ɔtoroko maa zuɣu

tiŋkpaŋa ka niriba pam lagisi soja so bɛla be sunsuuni n china ka do so mi ka do so mi lihi shɛpolo ka gba be gbanpiɛli o zalachichini shɛliga ka so Jinam ka pɛri suwu soja maa mi pɛrilasuwu ka di nyɛ zaɣ' piɛli niriba shɛba ban bɛ tiŋa maa ni lihirila soja maa ni lihiri shɛpolo maa

bi' so n-ʒi goota gbuni goota mi kom maa daɣi ya pam saɣiri balibu balibu kam bela din ni bia maa yela liiga ʒee ka zaŋ o nuu n-gbaagi o zuɣu ka sɔ jinjam pak ka piri namda buluu o lihiri la o tooni ka bi' so mi be o nyaaga ka gbubi bɔnli bila n-ŋmɛra.

Niriba ayi n yiindi yila dabba ayi mŋɛrila jitaya ŋuni bɛ tooni yiindi yila maa gbubila maiki yɛla ka pili o nin bihi ka mali zabiri ka yiɛ koot zaɣi sabinli ni ena huat.